umu danancho, umu dananchooti yineemmoha lamewa beenke la'nanni lawishshaho, kakkacha dananchootinna shaqqalaamo dananchooti yine beenkanni lawishshaho la'nummoha ikkiro kakkachu dananchi ayee woyteno kakkachaho shaqalaamu shaqalaamoho konne biifisira baxxaati duucha woyte meyaate.

agattote yineemmo woyiite duuchu dani agatto afantanno duuchu dani agatto afantanno yineemmo woyiite mannu biira aganno waa aganno hakkiinnino sa"e birze aganno konne baalanka agattote yine woshshinayi yaate

Odoo, odoote yineemmoti mitu manchi afinokkiricho woyi xawinosikkiricho xawinse ku'lannire odoote yinanni kunino sidaamu budu giddo balchomu giddo afamano.

Ama'note yineemmoti duuchu dani ama'no noo baattote aana lawishshaho la'nuummoro isiliminu ama'no heedhano, annu beettu qulaawu ayyaanini ama'nittanori woyi pirositatete ama'no heedhano sayikkihunni qolte orthodokisete ama'no heedhano.

daganna maatete yineemori lawishsha la'nummoha ikkiro maatete yaa mittu mini manna ikkiha ikkiro duuchu manni mittu manninni gamba yee mittu quchumira gamba yiiha ikkiro daga ikkanno

Daganna maatete yineemmorichi lamunku adda addati lawishshaho la'nuummoha ikkiro maatete yineemmoti mitto mine heerano manna ikkiro dagate yineemmoti kayinni duuchu mininni gamba yiino manna dagate yine woshshinanni.

giwirinnaho yineemohu lawishshaho la'nummoha ikkiro mangiste woyi daga ninkera assitaanno danchumma lawishshaho la'nummoha ikkiro madabarun losi'neemo gumi danch horo aanonkeha ikkiro.

Daddaloho yineemmo woyte duuchu dani daddalino lawishsha la'nummoha ikkiro mittu manchi umisi hasattonni mitto mine fane buna loosiraaha ikkiro hakkoyeno daddaloho yine woshshineemmo

odoote yineemmoti mittu manchi afe egenninokkiricho woy mittoricho hasaambanna daye odoo uyiiye''e yiiha ikkiro uyiinanni woy odeessinanni woyi hasaambanni hasaawa odoote yine woshshinanni.

Egenshiishaho yineemmohu affinokki dagara mittoricho qummi assa woyi xawisa ikkiro fushine worqattaho borreesine suntanniha egenshiishaho yine woshshinanni.

Seesaho yineemmohu lawishshaho la'nuummoha ikkiro duucha woyte afamanohu ayee aanati yiniha ikkiro wedellu aananna roorenkanni mayaate woyi seennu aana afamano kunino.

kalaqonna qooxeessa lawishshaho kalaqote yineemmoti haqqe lawinori ilaala lawinori hattono baatto''oo lawinori kalaqote yiniha ikkiro qooxeessaho yinannihu kayiinni mitte daga heedhannowa qooxeessaho yinanni.

egenshiishaho yineemowoyiite mittoricho daga affaranna xawo assinara hasi'nooniricho fushshine woraqataho woy luukete borreesine mitturichi aana suntanniha egenshiishaho yine woshshinanni

Superimaarketete mirteti yinanniti lawishshaho la'nuummoro mite daga horonsidhara hasidhe hooginoricho dage afidhanowa superimaarketete woyi hala'lado daddalu suqeti yine woshshinanni.

hayyonna bude hayyote yineemmoti mittu manchi woy lamu manchi mereero kalaqantanno kipho araarsinanni egenno hayyote yinanni budeho yinannihu kayiini...

Odoote yineemmoti mite dagara woyi mitu manchira ikko afinokkiricho afisate woyi hawaqissate xawisate yine odeessinannitta odoote yine woshshinanni tini odoono.

poletikaho yineemmohu dagate widoonni woyi mangistete widoonni afamannoha ikkiro konne horonsi'nanihu manna amansiisatenna dagate xa'mo qolate yineeti.

maxaaffate yineemmota lamewa beenke la'nanni tini maxaaffano amma'note widoonni qixxabbanno maxxaffanna wole widoonni qixxaabbannota woy dagate widoonni qixxaabbannota yine lamewa beenkanni

odoo. odoote yineemmoti mittu manchi afinokkire afanno gede assinannita odoote yinanni lawishshaho mittu manchi afinokkiricho odoo uuyye"e yaanno ikkiro sidaamu budi garinni hattee odoo odoote yinanni.

hodhishshaho yineemmohu bashsho yannahunna xaa yannahu baxxanno albi yannahu farashshoho woyi harrichoho yiniro xaa yannahu motorete woyi makeenaho yine su'minanninsa woye woshshinanninsa

bunu minenna sagalete mine bunu mineeti yinannihu lawishshaho la'numoro mitu mitu manni buna calla loosiranno hakkuno hasattosi garinniiti sagalete mine yinannihuno sagale calla loosirannohu manchu hasattosi garinniiti.

sagalete yineemmoti mannu itannonna saada ittanno sagale heedhanno mannu itanno sagale lawishshaho la'numoha ikkiro waasunna hattono gidu heeranno lalu itanno sagale kayiinni dogoorunna agadu heeranno.

amma'note yinemmo woyte lawishshaho la'nummo ikkiro amma'nekkihunna amma'ninno manchi heerara dandaanno hakkiinnino sae amma'note dani duuchu heera dandaanno lawishshaho protestante musilimena hattono ortodokise

Rosoho yinemohu rosoho ya manchoho lopote xintaho yate lawishaho lanumiha ikiro mittu manchi mitte borro nabawa dandanohu roso rosiha ikiro callati layinkihuni qolle sedise asawano

seensille seensilleho yinannihu duucha woyiite wedellu aananna tonaa ontu woyi lemuu diri ale no manni aana afamanno kuni ikkannohu kayeeenni yannansa ikkitino daafiraati

supermarikeete supermarikeetete yineemoti mitte daga dagge duuchare afixxannowa mitto mine hala'lado haa'ne loonsannita superimaarikeetete yine woshshinanni

safate latishsha safote latishshaati yineemmohu lawishshaho mittu quchumi katamasi woy quchumasi biifisire loosiriha ikkiro hakkonne safote latishshaati yine woshshinanni.

Seensileho yineemmo woyte lawishshaho la'nuummoha ikkiro duucha woyte seessanohu woyi seenne ikkiha ikkiro seessanohunk koru labbalo dogatenna labbalu insa la"ara hasiriha ikkiro duucha woyte seesano.

odoote yineemmoti mittu manchira afinokkiricho afe egenninokkiricho hawaqisate woy xawinse kulate yaate lawishshaho la'nummoha ikkiro sidaamu dagara umisiti

babbaxino dani uduunicho uduunichoho yineemohu la'numoha ikkiro mine xaqa'minanni uduunich heeranno biirote xaqa'minayii uuduunich heeranno lawishshaho televizhiine mine xaqqa'minanni coputere ikkituro kaayiinni anga amande ha'ne biirote xaqqa'ma dadiinanni.

Odoote yineemmoti mitu manchira afinokkire woyi afe egeninokkire odeessinanni woyi xawinsanni woyi ku'lanniricho odoote yaate kunino mitu manchi afe meessi gedeha ikkano gede.

Muuziqa yinemo woyite muuziqa lamewa benkani amanotena sirbu muuziqa woyi magano amantewokir muziqa yine benkani hakuno sirbaho

Hayyonna bude, hayyonna bude yineemmo woyte wole wolereti hayyote yineemmoti manchu mancho kiphotenni ararsano budu kayinni mite daga gamba yte wodhittanoho.

Daganna maatete yineemmo woyte lamunku wole wolere, dagate yineemmoti duuchu mininni gamba yee heerano manna woyi mitu quchumi giddo heerano manna dagate yiniro maatete yaa kayinni mitto mine heerano mannati.

maashinubbate yineemo woyiite duuchu dani maashine heexxanno lawishshaho la'neemo ikkiro umo muxxinannita woyi danancho muxinannita maashinete yiniro haqquyiitana gidunnita maashinete yine woshshinanni.

Daddalo, daddaloho yineemmohu manchu umisi heeshsho woyyeessara yee daddalanoha daddaloho yinanni, lawishshaho sagalete mine fana dandaano uduunu mine fana dandaano babbaxewo daddalo dadda'laha daddaloho yine woshshinanni.

Hodhishshanna, hodhishshaho yineemmohu lawishshaho la'nuummoha ikkiro alba hodhisi'nanni hodhishi saadateni ikkiha ikkiro hattono lawishshaho Harrenna Faraddo"o ,Gangootta laweyoore ikkiro xa kayiinni yannankera dancha gede tekinoloojete ledo amadisiisamewoore horonsi'neemmoha kaameela ,motorenna konne baalankanni hodhishshaho.

Sumudaho yinemohu lawishao lanumoha ikiro mitte gobara ayimase xawisanoho yatte sidamu qoqowira umisihu sumudu nosi junino hawassa mereroho ofolinoho

Maashinubba yineemmoti lawishshaho la'nuummoha ikkiro umo mudhinanni maashinubba heedhano, haqqu maashinubba heedhano hakkinino sae giddu maashinubba heedhano wolootuno kuriu lawinori heerano.

Owaantete yineemmo woyte lawishsha la'nuummoha ikkiro qarramoha kaa'lineemmoha ikkiro owaantete yine woshshinanni layinkihunni qolle annu ilo beetti towaanyo assanosiha ikkiro.

amma'no amma'note yineemoti lawishshaho la'numoha ikkiro protestaantete amma'no annunna beetu qulaawu ayaaninni amma'nitanori heexxanno layiinkihunni qolte musiiliimete yinanniti mittu magani su'mii yitanoti heexxanno sayiikihuni qolte.

boohaaranni mereershaati yineemo woyiite boohaaranni mereershi yaa amaaru afiini istaadeemete yinayiha ikkiro sidaamu afiini kaayiinni lekkate godo'le xawooti yine woshshinanni.

Dagana maate lawishaho dagate yinemoti mittu quchumi gido woyi mitu quchumi gido hedhano maatete yinemori kayi mittu macnhi gido hedhanota maatete yine woshinani

superimaarikeettete yineemmo woyiite lawishshaho la'nummoha ikkiro mitte daga horoonsidhara hasidhe hoogginoricho dagge afidhannota hala'lado suuqe superimaarikeettete yine woshshinannise

Daddaloho yineemmo woyite duuchu dani daddali heeranno. Lawishshaho la'nummoha ikkiro sagalete mine fa'nannohu mannu dadda'laraati. Bunu mine fa'nannohu dadda'laraati. Uduunnu mine fa'nannohu dadda'laraati. Konne baalankanni daddaloho yine woshshinanni.

Bifisate yunemo woyitte mitoeicho bushinoha lane agure saa hingumoha ikiro woy lawishaho lanumoha ikiro nafaru ishine herena agure hara agure bidi asine fine aguraniha

mini uduunne mini uduunneeti yineemmohu lawishshaho dukka soofa lawewoore agidaame"oo alga"oonna hattono kuri"uu lawinori wolirino heeranna konne baalankanni mini uduunneeti yine woshshinannisa.

sagale sagalete yineemmoti duuchu dani sagale no lawishshaho la'nummoha iikkiro waasaho yinanniti sidaamaho budu sagale no gidu sagale no hattono bulluuwa"o lawinori babbaxxitino sagale no tenne baalanta sagalete yine woshshsinanni

daganna maate dagate yineemmoti mittu quchumi giddo woy qooxeessira heedhanno daga gudinsenni dagate yinanni maatete yinanniti kayni mitto mine heeranno manna gamba assine maatete yinanni

afantino gashshaanonna annuwate yineemmo woyiite annuwate yineemmoti bude agartannoreetinna hayyeessitanoreeti woy hay yitannoreeti afantino gashshaanooti yineemmori kayiinni babbaxxewooricho ninkewa qolte fushshitanno woy danchumma assitannoreeti.

amma'no amma'note yineemmoti duuchu dani amma'no noo gede lawishshaho la'nummoha ikkiro protestaantete yinanni amma'no no ortodokisete yinanniti no musiliimetenna hattono kaatoolikete amma'no yine shoolewa beenkanni tenne baalantanni shoolewa beenkanni

odoote yineemmoti mittu manchi anfokkire kulleemmonna xawinseemmo doogo odoote yinanni lawishshaho la'nummoha ikkiro wolewa ikkinore telewizhiinete widoonni macciishshineemmore amaaru afiinni zeenaho yiniro.

godo'lete yineemoti lawishshaho la'nummoha ikkiro godo'le roorinkanni qaaquullu baxxanno godo'le baxansanni ka"iiyohunni godo'lella afixuha ikkiro sagalete yinanita dihasixanno insara roorinkanni sagale roore labe leeltannonsati godo'lete.

Hodhishshanna, hodhishshaho yineemmohu albi yannara mannu faraduninna Hareteni woyi Gangotunni kaameelunni hodhisinanni.

mini udueeti yine woshshineemmori lawishshaho baalde dukka mastaaxaba hakkiichinino sae woluno kuriuu lawannori heeranna mini uduunneti yine woshshinannisa konnira

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu lawishshaho la'nuummoro albi yannara mannu saadatenni hodhisire galino faradunna harretenni xa kayinni yannankera la'nuummoro mannu babbaxxeworichini kaameelunna motoretenni hattori teshikerikare lawinorinni horonsiranoha hodhishshaho yineemmo.

seensilleho yineemmohu duucha woyte woxxaate woy wedellu seessanna la'nanni hakkiinnino sa'e jawa geeshsha roduu seennu roduuwaati kuni ikkannohu mayiraati yiniha ikkiro

rosoho yineemmohu manchi beettira lophote xintaho rosino manchi duucha woyiite manchu coyiirara hasirinorenna manchuyiita hedosi balaxe afanno yaate

Godo'lete yinemo woyite duchu dani godole hedhano lawishaho lanumoha ikiro pullete godole tebilete godole hatono lekate woyi angate kawose godole hedhano tenne balantanni godolete yine woshinanni

Adawwu agaranoti yinemori woyi galabotte woraniri lawishaho lanumoha ikiro polisena baxitino woliqa yine lamewa benkanni kuuriuno

mine minenna galanni mine mineho yinanihu miname noha balanka ganba asine mineho yinanni galanni mini kayinni mittu umisirra bifisire loosirewo mine mineho yinanni

Koatte, koattete yineemmoti lekkanke gufichu gananokki gedenna gane gawajanonkekki gede mannuwa fuleemmo woyte biinfilehonna seesaho yine xaqa'mineemmotta woyi horonsi'neemmotta koattete yine woshshinanni.

afantino gashshaanonna annuwate yineemmori afantino gashshaano sidaamu qoqqowo gashshinohu lawishshaho la'nummoha desti ledamohu peresdaantichu hattono itiyoophoyaa gashshinohu d/r abiyyi ahiimmedi annuwate yineemmori kayiinni bude agartannoreeti.

adawu agaraano adawu agaraanooti yineemoti lawishshaho la'numoha ikkiro polise taxaaqe yinanna hattono babbaxitinno adawu agaraano konne baalankanni gamba assine adawu agaraanooti yine woshshinannissa.

amma'note yineemmoti duuchu dani amma'no no pirotestaantete amma'nooti yinanniti no isilaamu woy musilimete amma'nooti yinanniti no sayiikkihunni ortodokisete amma'nooti yinanniti no hattono woluno konne.

safotete latishshaati yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro mittu manchi wolewa ikkewore halche isi umisira woy qooxeessisira woy quchumisira loosannoricho safote latishshaati yine woshshinanni.

hayyonna bude hayyotenna budeho yinannihu, hayyote yinanniti hundanni mittu manchi ledo daggannnote woy hatto lame daga araarsate maganu uyiino egenooti yaate, budu kayiinni mitte gobba wodhitinoho yaate.

politikaho yinannihu duucha woyiite politika horoonsidhannori dagate woy mangistete yaate. daga gashshitino gashshaanowa afamanno ikkanna daga ammansiosate yine coyii'nanniha politikaho yinanni.

adawu agaraano adawu agaraanooti yineemmori lawishshaho la'nummoha ikkiro poolise hattono baxxitino wolqa woy taaxxaaqete yine qawalete woshshinannire adawu agaraanooti yine woshshinanni.

babbaxxino dani uduunnichooti yineemmo woyiite lawishshaho qumbu waa amadate kaa'lannonke hakkoyee xorshi'ne adhate mastaaxxawu woy birciqqo hasiissanno.

tuqu xadosheti yinemohu lawishaho lanumoha ikiro fasibukeo yinaniri telegirameo yinaniri hatono webisateo yinaniri instagrameo yinaniri televizhinneo yinaniretti

egenshiishshaho yinannihu daga affinokkiricho egensiisara woyi hawaqinsara kullara hasi'niha ikkiro fushshine luukete borreessine suntanniha egenshiishshaho yine woshshinanni.

safote latishshaati yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro mittu manchu umosi woyi heeshshosi qayyarate yee loosannoha safote latishshaati yine woshshinanni kunino.

Bifisate yinemo woyite lawishaho lanumoha ikiro ee umi losanori woy danancho muritanori mittu manchira umosi dananchosi murte bifisuha ikiro bifisinohe woyi bifinohe yinanni

seesaho yineemmohu mannu mannunniwii fulanno woyiite woy maga'note minera haranno woyiite wi'la haranno woyiite dikko haranno woyiite seesannoha seesaho yinanni konne seesa duucha woyiite seesannori labballohonna seenneho mannaho yaate.

loosoho yineemmohu lawishshaho la'nummoha ikkiro baattote looso loosoho yinanni hakkiichinni sae daddalo loosoho yinanni konne baalankanni woluno kuri"uu lawannori heeranna loosoho yine woshshinanni.

muronna laalo murote yineemoti baattote aana fulanno haqqa balankanni murote yinanni laalote yinaniti kaayiinni haqqu aana anfanni gumaati woy horonsi'neemoho yaate.

mini uduunneeti yinannihu lawishshu gede la'nummoha ikkiro mine horonsi'nanniho ventileetere distenna hattono dukka"o soofa"o lawinore konne baalanka mini uduunnichooti yine woshshinanni

maashinubba maashinubbate yineemoti duuchu dani maashinubba haqqu maashine yinanniti no gidu maashine yinanniti no bunu maashine yinanniti no hattono mannu danancho biifinsanni maashineeti yinanniti no.

Hara, da"aattana darama, hara yineemmo woyte manchu noowichinni kae haranotta ,da"aattate yineemmo woyte afinokkiricho marre lae maala'lanote ,daramate yineemmo woyte xaadinosirichinni kae haranote.

mini uduunneeti yineemmohu lawishshu gede la'nummoha ikkiro baalde mine xaqqa'minannite waa wodhinannite hakkiichino sa'e birciqqo waa xorshi'ne angannite mastaaxxawu anaga hayiishshi'nanniho woyi lekka hayiishshi'nanniho

Borottte udunetti yinemori borotye udunetti ya lawisha lanumoha ikiro duchu manni xaqamonotta birotte iko gobanni birreo lawinore borotye udunetti yine woshinanni

Godo'lete yineemmoti godo'le duucha woyte ba"anori qaaqqule ikkittanna ise godo'le affidhuha ikkiro qaaqqulu duucha woyte sagale umose itta habbanna la'nanni tene godo'lete yinanni.

owanitete yinemoti mittu manchira afirinokire woyi hoge heraworicho hasirayi heraricho hakoyi masine uyinemotta owantete yine woshinanni layinkihunni qolle bettu ana towatanotta owanitete yine woshinanni

amma'note yineemo woyiite duuchu dani amma'no no lawishshaho la'numoha ikkiro ortodokisete amma'nooti yinanniti no hattono protestaantete woye annunna beetu qulaawu ayaaninni amantanno amma'nooti yinanniti no hakkino sa"e musiliime no.

Minena galani mine galani mineet yineemohu manchu umisira galtinote biifisire loosirinoha galani mineet yinani ko`one kayini kontirata uyiine horonsinaniha mineho yine woshinani

muronna laalo yineemmo woyte murote yineemmoti lawishshaho la'nummoha ikkiro mango woy hattono awukaado hattono woluno kuri'u lawannorw ikkiha ikkiro lallote yineemmoti kay aninsanni afi'neemmo gumaati

Hara daa`atana darama yinemowoyite sasunku wole wolere xawisano harate yinemo woyit heenomo wiini ka`ne hanemota xawisano daa`atate yinemo woyite anfe egeninomokiricho marre da`antemote daramate yinemoti kayi urdete korkatini ka`ne ha`nanita.

koatte koattete yineemmoti lekkanke kinchu gane woyi gufichu gane gawajjannokki gede kaa'litannonketenna lekkanke bukotenni ka'nohunni xoxookkannokki gede kaa'litannonkete yaate.

odoote yineemmo woyiite mittu manchi afinokkiricho woy afe egenninokkire hawaqisate odeessate woy xawinse kulate yaate kunino mittu manchi afe egenninokkire kullanno woyiite dhaggeeffatannohiranna

aduwu agaraanooti yineemmori aduwa agartannoreeti ikkitote mereero biddi yiinokkire biddi assitannorena sona soorraminore sona biddi assitannore yaano mannu mereero baxitino kipho kalaqantannoikki ged ragunni agartannote

Muro murote yaa mayyaate murote yineemmo woyte babbaxxeyorira horonsi'nannita ikkite laalo uyitannota baattote aanaanni xeenu korkaatinni fultannota guma uyitannota baalantanni murote yine woshshinanni tini muro lowo geeshsha manchi beettira horo uyitanno

sumuda sumudaho yineemmoti mitte daga woy mitte bihere amaaru afiinni andi biheri yibaalaali mitte bihere mitte daga su'misera su'mase woshhsiishate yite loosidhannoha sumudaho yine woshhsinanni.

seesa seesaho yineemmohu mannu biifaranna mannuyiiwa fulanno woyiite mannu la''annosi daafo umosi agadhate yee sesannoha seesaho yinanni konne seesa roorenkanni mayeeti seessanna la'nanni